barkan mu da wannan lokaci, da farko suna na Yusuf Mohammed Sani zan gabatar da jawabi akan hanyoyin da ake bi ko kuma ake yi amfani da su domin kariya daga ganin sauro be ciji mutum ba toh hanya ta farko da za a bi domin kiyaye daga cizon sauro domin kada a za a samu zazzabin cizon sauro shi ne a tabbatar mahallin da ya ki da gubatarciyar quata ko wani abu an yipe shi na maganin kwari domin wannan peshi da za a yi na maganin kwari ze taimaka wajen kashe kwayayen da shi wannan sauron ya saka tun kafin ma a gankashe su su fara tashi suna shiga cikin mahallin da mutani suke rayuwa domin su cije su. Hanya ta biyu, wanda ita ce inganttace kuma shi ne a tabbatar an kwanta a cikin gidan sauro wanda yake dauke da peshi na maganin kwari wannan gidan suro wanda yake peshi da maganin kwari yana taimakawa matuka domin karin tun daga kananan yara har zuwa manya daga ganin basu kamu da ko kuma sauro ma be cije su ba. yana taimakawa matuka ganin ya kare mutane daga samun zazzabin cizon sauro a jikin su. Sai hanya ta uku, akwai magunguna wadanda ake shafawa a jiki, wannan magunguna suna taimakawa matuka yayin da shi sauron ya hau kan patar mutum ba ze yi tasiri ba a wannan lokacin ma ze mutu ne ba tare da ya ciji mutum ba wannan sune hanyoyi sahihai

Shekara da masaniya dangane da lokacin da zazzabin cizon sauro yake yaduwa a wurin da kake zaune kuma wani mataki kake dauka na kiyayewa da kuma gargadi domin kiyaye kai a wadannan loktan abubuwan da suke faruwa ko kuma lokutan da zazzabin cizon sauro ya fi yaduwa shi ne a lokutan damina A lokutan damina, lokuta ne da wadanda ake samun magudanai na ruwa wato kwatoci kenan suna dauke da kazanta da rashin tsabta a wannan lokacin sauro yana samun mafaka domin sanya kwayayen sa har zuwa lokacin da zasu hayayafa idan suka hayayafa za su shigo cikin mahalli shigowa cikin mahallin nan a wadannan lokutan kusan lokacin yana kamawa daga lokacin da ruwa ya fara zuba wato, irin july yuli kenan, augusta da watan satumba a wadannan lokutan, ana samun hayayafa ta zazzabin cizon sauro wanda kusan a wadannan lokutan zaka ga asibitoci sun cika sosai saboda yawaitar masu sa zazzabin cizon sauro a waddanan lokutan saboda haka, matakin da za a dauka shi ne a tabbatar da cewa an tsabtace mahalli ta hanyar yashe magudanai na ruwa sannan idan an yashe magudanai na ruwa, a tabbatar da cewa duk wata kazanta da aka debo ta aka fito da ita, an Kwashe ta an raba ta da muhallin don barin ta a muhallin wannan ma yana ba wa shi sauron mafuka domin ya shigo cikin mahalli ya yadda shi wannan zazzabin cizon sauro wannan sune matakai daya kamata a dauka kuma a wadannan lokutan, ya kamata a ce anyi peshi na maganin kwari wannan peshi na maganin kwari ze taimaka wajen kashe su wadannan kwayaye da shi sauron ya sanya a wadannan magunaye na ruwa

Toh a nan wajen zamu duba mu ga babbar alam daga alamomi na ita wannan kwayar cuta shi ne abu na farko da za a fara dubawa shi ne akwai amai aman nan ze iya kasancewa me yawa ne ko kuma kadan ne kuma shi wannan amman mafi yawa kalarsa yanda ake ganin ta shi ne za a ganshi kori ne sannan za a sami tashin zuciya. Abu na biyu, daga alamomi kwayar cuta ta shagela shi ne Akwai gudawa gudawan nan zata iya kasancewa a kananan yara ne ko a mata ne ko a ko a manya ita wannan gudawar abun da ake nufi da gudawa shi ne bayan gida wanda yake fita da ruwa ruwa wanda ake yin sa fiye da sau daya a rana ta hanyar samun wannan kwayan cuta ta shagela akwai gumi, gumi yawaitar gumi a cikin mutum shima wannan alama ce wanda take nuna cewa akwai alama da shagela toh wace hanya za a bi domin a tabbatar da cewa an magance ita wannan alama magancewan alama mafi yawa da yayin da yanayi ya samu na cuta a jikin mutum ba a bashi shawara akan ya je yayi amfani da wani magani a karan kansa, abu na farko shi ne ya tabbatar ya tuntube likitar sa domin tuntuban likitan sa, shi ne ze sa a dura shi akan magani wanda yake shi ne inganttace kuma don lafiya ta duniya ayi amfani da shi. Wannan sune hanyoyin da ya kamata a bi domin a tabbatar cewa ba a samu matsala ba a lokacin da ake so a samu kariya daga ita wannan kwayar cuta

wadanne ne gama garin alamomi na cuta me tsarke makoshi wato alamomi na cuta me tsarke makoshi da farko akwai zazzabi zazzabi, akwai gumi sannan akwai shan wahala wajen yin numfashi akwai yawan ciwon kirji yawan ciwon kirji, wannan ma alama ce ta cuta me tsarke makoshi sannan yanayin zafi ko sanyi na jikin mutum ze hau sosai fiye da kima. Sannan akwai da mutum ze dinga yi a tunanin sa ze dinga samun kamar tsarkewan tunani ya kasa tunani yadda ya kamata sannan akwai yawan ciwon mana daga kasan cikin su inda ya kasa ana samun wannan matsalar sai kuma yawan tari yawan tari ko kuma tari sosai wannan alamu ne alamu ne na cuta me tsarke makoshi. toh wadanna hanyoyi ake bi domin a magance wannan matsalar hanyoyin da ake bi domin magance wannan matsala shi ne na farko a tabbatar anyi wa mutum gwaji gwaji a wajen kwararru kuma masana guraren da gwamnati take bance domin a aiwatar da wadannan gwaje gwaje. yayin da aka tabbatar da cewa mutum yana kamu ko kuma ya kamu da wannan cuta ta tsarke makoshi menene abun da ya kamata? abun da ya kamata shi ne a kyallace mutum kyallace mutum din nan ba wai ana nufin a gida ba za a kyallace shi ne a guraren da gwamnati ta ko kuma lafiyar ta domin a kebance mutum a kyallace shi dan aka kyallace shi, mataki na gaba kuma su masana ma'iakatar karkan lafiya

Shin wadanne ne gwaje gwajen da, ire iren gwaje gwajen da ake da su na fita me tsarke makoshi wadanda ake da su wadattatu sannan yaya za a yi a gane cewa sune inganttatu kuma daidai ne toh a nan wajen sakamakon karancin kalmomin da harshen hausa yake da su, na wadannan abubuwan, za a yi mana hakuri domin mu zaiyano su a yanda suke a yaren nasara wato ingilishi Na farko a gwaje gwajen da muke dasu akwai gwajin da muke ce masa antigen test shi wannan antigen test yana gano akikanin ita kwaya ta da ake da ita a jikin mutum de. Akwai kuma gwaji wanda ake ce masa molecular melecular shi wannan molecular din ana yi masa takaitawa da p ca ra ra PC reaction ayi mana hakuri sakamakon rashin samun wadannan kalmoni a yaren hausa shi wannan yana gano sunadarin da ake ce masa, sunadarin RNA. Akwai kuma antibody test wato syrology kenan da ake yi wanna sune kusan gwaje gwajen da a wadace ake da su kuma ta yaya za a yi a gano cewa wadannan gwaje gwajen dai dai ne ta hanyar da za a gano wannan gwaje gwajen dai dai ne shi ne ta hanyar auna lokaci auna lokaci na shi wannan gwajin da za a yi sai kuma a tabbatar da cewa shi wannan gwajin da aka yi, anyi shi ne dai dai ma'ana da kayan aiki wadanda aka tanada domin yin wannan aikin ma'ana gwajin domin ya bayar da daidai ba tare da an sami matsala ba. Wannan sune kusan hanyoyi da kuma wadadatun gwaje gwajen da ake da su a ita cutar me tsarke

Shin wannene labarin da a yanzu haka ake da shi dangane da yadda ake kariya daga cutar me tsarke makoshi da kuma magungunan da ake amfani da su Labarin da ake da shi a da muke da shi a yanzu wanda shi ne sabon labari game da ita cutar me tsarke makoshi shi ne a magungunan da ake amfani da su a nan ma dai shi sakamakon karancin wadannan kalmomi da muke da su a cikin yaren hausa domin yawanci kalmoni ne wadanda nake ko kuma kalmomi ne wadanda ake amfani da su a harshen likitoci a harkan magani toh amma mafi yawa idan aka fada sakamakon ammale da mutani suke yi da su kusan za su iya ganewa akwai maganin da ake ce masa mano anti bodies monocolonal antibodies shi na daya daga magungunan da ake yin amfani da su don kariya daga cuta me koshi akwai kuma wanda ake ce musu anti viral medication anti vira medication sune kamar su akwai akwai shi ne wannan magani daga cikin magunguna da ake yin da su akwai wadanda suke ce musu din nan misali daga cikin su akwai wani magani da ake ce masa dexa shima wannan yana daga cikin magungunan da ake yin amfani da su sai kuma idan aka tafi akwai magana da ake yi ta kamar samun hutu da kuma samun issashen ruwa a jikin mutum, shi kuma magungunan da suke ce musu OTC OTC nan magunguna ne da ma'anan sa yana nufin over the counter drug shi wannan over the counter maguguna ne wadanda an sa za a iya amfani da da da suka samu training a harkan bayar da magani na chemist chemist kamar irin su paracetamol da ibruphen da kuma magunguna na tari da magunguna na mura. Akwai kuma sunadari na allura da ake yi wanda ake ce masa vaccination kamar irin su N ninety five KN ninety five wadannan duka magunguna ne da kariya da kuma magance

Wace hanya kake bi domin kula da yastun ka na hanu da yatsun ka na kafa da kuma paraten ka. To hanyoyin da ake bi domin kariya ko kuma kula da yaso na kafa da kuma farata da yatsu na hanu shi ne a tabbatar cewa ana yawan wanke hannu lokacin da aka tashi daga bacci da lokacin da za a ci abinci da bayan an ci abinci sannan a tabbatar da cewa parata na kafa da na hannu ba'a bar su sunyi zako zako ba idan kuma mutum yana da al'ada ta tara farce a hannun sa ko sanya wanda ake sawa da bana halita ba da yake fitowa daga jikin mutum toh ya tabbatar da cewa ya dauki mataki na tsabtacewa wannan faratan nasa ta hanyar amfani da sabulu ko kuma omo domin wanke su akai akai a kowane lokaci. sannan ya sa me abin da ake amfani da shi domin fitar da datti na cikin hannu da kuma na cikin yatsu domin kar ya dinga barin datti yana taruwa a cikin hannun sa. sannan ya kiyaye idan ze taba wani abu, wanda ake tuna cewa akwai wani sunadarai a cikin su wanda yake cutarwa toh ya dinga amfani da safa ta hannu domin wannan safan hanun ita zata rage yawaitar kwayoyin cuta da za su kama hannun sa ko su makale masa a cikin parcen sa ko na kafa ko na hanu sannan ya dinga amfani da safa ta kafa tafi wannan safa ta kafa din zata taimaka masa matuka domin ganin be dauke wadansu kwayoyi na cuta idan ya shiga wani waje wanda tunanin cewa akwai wadansu abubuwa masu cutarwa a wannan mahallin. saboda haka, parce abu ne wanda yake a jikin hannun mutum yau da gobe, ya taba nan, ya taba nan watakila baya tsabtace shi baya kiyaye shi toh akai yuyuwar cewa za iya kamuwa da kwayoyin cuta wanda wadannan kwayoyin cutar zasu iya yaduwa a jikin mutum. Wannan sune hanyoyin da za a bi domin kiyayewa tare da bada kariya daga parata na yan yastu na hannu dana kapa.

Wace hanya kake bi domin zubar da kayyayakin da aka gama amfani da su, wadanda ake tsaptace jiki ko mahalli, ko magudanai ko kuma bayan gida hanyoyin da ake bi domin zubar da kayyayakin da aka gama amfani da su na tsaptace jiki ko mahalli ko guraren zama ko magudanai ko bayan gida sune kamar haka. Na farko a tabbatar da cewa lokacin da za a zubar da wadannan kayyayaki an sanya safar hanu domin gujewan kamuwa da kwayoyin cuta wadanda za su iya aiyafa su tafi jikin mutum. Abu na biyu shi ne kada a tabbatar da cewa an zubar da wannan kayyayaki aban daiki ko wane waje Ko wani mahalli da ake tunanin hanu ko jiki ze iya ya yaro ko kuma na babba. Abu na uku shi ne a tabbatar da cewa an tanadi kwando ko kuma leda ledan nan zata iya zama alagashi ce ko kuma ta zama ce ko kuma ta zama wanda za a dinga sanya wadannan kaya a ciki sannan a dai lokacin da aka sanya wadannan kayan bayan an gama amfani da su, a tabbatar da cewa shi wannan kwandon ko an rufe shi idan kuma leda ce, a tabbatar da cewa an daure ta sannan a tanada wani kebanttacen guri wanda za a dinga sanya wannan abubuwa a ciki lokaci bayan lokaci bayan an dauke wannan kayan a tabbatar da cewa daga wannan mahallin an kai su guraren da aka tanada na al'umma wanda hukuman lafiya ta tanada ko gwamnati domin zuwan wadannan abubuwan sannan lokacin da za a je wannan gurare a tabbatar da cewa an sanya safar fisca domin akwai guraren da ake kokkona wadannan abubuwan zuwa wannan muhali babu safan fusca ga dan adam cuta wadda hayaki ze iya shiga cikin hanjin sa daga hancin nan nasa, ze iya shiga cikin sa daga sa ze iya haduwa a cikin jikin sa kamu da cuta saboda haka, duk wani abu da aka yi amfani da shi ko kuma aka gama amfani da shi daga abubuwan da ake tsaptace jiki ko mahalli a tabbatar da cewa ba wadannan kaya a su da mahalli

Hanyoyin da nake bi wajen tafiyar da rayuwa ta na rikan tsapta da jiki na da kuma yadda nake kula da kai na a rana shi ne da farko, ina tashi karfe bakwai bakwai dinnan zan tsaptace baki na ta hanyan yin brush idan na yi brushi na wanke baki na ko kuma na yi amfani da sannan misalin karfe bakwai da rabi kenan zan shiga wanka idan na shiga wanka, nayi wanka sannan zan zo na kula da jiki na da patan jiki na da sauran da sauran abubuwa bayan wannan zan nemi kaya wadanda suke tsapttata tu ko kum gogaggu, sanya su a jiki na. idan akwai wani magani da nake sha zan sha wannan magani kamar yadda na sara har lokaci saboda haka daga wannan lokacin kuma abinci na safe idan na ci abinci na safe zan fita na tafi wurin aiki idan na je wajen aiki zan tabbatar da cewa duk wani waje da nake zaune, ko kuma nake da shi a tabbatar da cewa a tsap tace yake kuma a gyare yake, sannan duk abun da zanyi amfani da shi, shima a tsaptace yake kuma a gyare yake bayan haka baya na gama nan duka ayyuka na na dawo gida zan tabbatar da cewa muhalli na tsaptace yake duk wani abu babu wani abu da ya shigo wanda ze iya bayar da illa ga mahalli balle har ya haifar da wata cutar A wannan lokacin, bayan na cire kayan jiki na zan tabbatar da cewa wurin da zan ajiye me tsapta ma'ana waje ne a tsaptace yake har zuwa dai karshen wannan rana kusan abubuwa daki daki in tabbatar da cewa komai a tsaptace yake tun daga tashi har zuwa lokacin da mutum ze kwanta a barci